Abaana gabonheka oti bali mu misindhe amizibu banho ye mugya gha? Aye obusanhufu bwe baliku bali oti byebagya okufunha birungi. Abaana bali kulumuka banho mulimu abaghala nha balenzi abakulukulu nha bato obulenzi bunho nho bubisemu aye abandhi basanhufu engira gye bali bitamu ya itaka ghaligho enhumba ghale kumbali eryoti ya itaka kuba eriku amabati agali bonheka oti makeire, ghaligho eisubi ghanho, ghaligho emiti. Ghebali bita ghalaga nti ghazifu ghaligho emiti mingi nhe....

Motoka Isuzu ndheru nga yetwise abantu, abantu bangi balinha ku ebintu ku motoka batyaime paka enho ghaigulu obonhera iralala nga bangi. Ghaligho ore alinha enkofira emyufu abandhi balingirire mu maiso gyebagya, onho omughala alingirire einhuma gyava bali ku luguudo lwa itaka oluliku maalamu. Oluguudo lulime bulungi era lufanana bulungi, kumbali eriyo eisubi, eriyo emiti eisubi ighanvu, eriyo emiti nhe kireri kikaire kiri kubonheka mwibbanga.

Enhumba enzimbe mu itaka ni mumiti, eitaka lino lyabatyanka obutyanke bakuba kunhumba ghaligho abasaadha mumaiso age enhumba abatyaime kukatebe, omusaadha oghundhi ali mubbutusi oghundhi ali mubigere byerere. Kumbali okw'enhumba ghaligho ewaaya era baghanike olugoye lya bbulu, kuliri nga eidhinisa ghaligho eridhiyo empanike. Enhumba endhigule era yamabaati ghaligho obuti bule bwebasigike kumbali n'ebbutusi mumulyango n'ekikolokompa eky'eitooke ghaligho eisubi liri kumbali gh'enhumba eri laga nti kizingirizi ghangulu enhumba eriku ghansi era..